Suuraa kanarraammoo dibata dhangala'aa kan mataaf gargaaran yookiin immoo rifeensaaf gargaarantu argamaa. Egaa dibannii rifeensa guddisuu keessatti ga'ee guddaa qabaa. Egaa dibanni dhangala'aan kun maalirraa oomishame?

Suuraan asitti argamu immoo bajaajii yookaan konkolaataa miilla sadi halluu keelloo qabdu pilaastika teessumaa baattee deemaa kan jirtudha. Garam irraa garamitti deemaa jirti laata?

Suuraa kana irratti kan argamu immoo konkolaataa ittiin uummanni ittiin bakkaa bakkatti, safaraa safaratti ittiin imaluudha. Egaa konkolaataan kun eessa dhaabbatee jira? Biyya kam keessa dhaabbatee jira?

Suuraan asirrratti argamu kunimmoo, kophee laastikii gosa garagaraa miillatti kan ka'atamutu argama. Haallunsaa adda adda. Akkuma haallunsaa adda adda ta'e, gatiinsaas adda adda moo walqixa?

Suuraa kana irraa akkuma argamu immoo boqqolloo asheetii waadamaa jiru argina. Boqqolloo asheetiin waadamaa jiru kun eenyuutu waadaa jira laata? Dhiira moo dubartiitu waadaa jira?

Suuraa kanarraa kan argamu shamarree mana qulleessaa jirtu; meeshaa ittiin mana qulqulleessaniin mana qulqulleessaa yookiin miidhagsaa kan jirtutu argama.

Suuraan asitti argamu immoo suuraa moobaayilii yookiin silkiin fayidaaleen inni kennu yookiin tajaajila inni kennu kan agarsiisudha. Egaa silkiin kun qarshii meeqaan bitama?

Suuraa kana irraa immoo dubartoota lamatu suphee irraa osoo meeshaa tolchaa jiranii argina. Egaa suphee kana irraa meeshaa akaakuu hangamii qopheessuu yookiin hojjechuu danda'uu?

Kuduraa fi mudura garaagaraatu bakka kanatti argama yookiin gurgurama. Innis, muuzii kanneen akka muuzii, burtukaana, appilii, wayinii fi kan kana fakkaatantu argama.

Suuraa kanarraammoo shamarree achi garagaltee jirtuu akkasumas mataashii irra faaya godhattee mormashiirras faaya mormaa godhattee jirtutu argamaa, egaa shamarreen kun maaliif achi garagalte laata?

Suura kanarrammoo hojjettootaa fi hooggantootatu taa'anii marii irra jiruu. Egaa hooggantoonni kun yookiin hojjettoonni kun waa'ee maalii mari'achaa jiru laata? Waa'ee maaliirrattis marii geggeessaa jiru?

Suurri asirraa argamu gosa allaattiiwwanii kan taate yookiin gosa simbirroo kan taateedha. Akkasumas uuruun ishee halluu diimaa kan qabuudha. Egaa gosti simbiraa kun eessatti argamtii?

Suurri kun ammoo kan ibsu gamoo dhaabbatee jiru, akkasumas konkolaatawwan dhaabbatanii jiran ni argamu. Egaa gamoon kun erga dhaabbatee waggaa meeqa ta'a laata tajaajila akkamiitifimmoo oolee?

Suuraa kanarraa kan argamu dirree ispoortii dirree ispoortiirrammoo leenjistoota, taphattoota kubbaa miilaatu dhaabbatanii jiru. Akkasumas namoonni biroos ni argamu.

Suuraa kanarraa immoo ittoo qophaayee buddeena wajjin dhiyaatee jirutu argama. Ittoo fi buddeenni kun egaa nyaataaf kan ta'u nyaataaf kan oolanidha.

Suura kana irraa akkuma argamutti immoo bakki kun bakka yeroo barnoota xumuran, eebbifaman itti mimmiidhagfatanii sagantaa ofii kabajan jechuudha. Egaa bakka kanatti eenyuutu haala kanaan qopheeffate laata?

Bakka kanatti ammoo shamarree uffata aadaatiin faayamtee harka isheetti ammoo siinqee qabatte jirtu argina. Uffata aadaa Arsii uffattee jirti. Egaa shamarrren kun shamarre Arsiidha moo shamarree godina biraati?

Suuraa kanarraa kan argamu immoo shamarran sadiitu argama. Shamarran kunis uffata aadaan faayamanii dhaabbataniitu kan jiranii. Egaa shamarroonni kunii shamarree biyya eessaati? Uffata kanammoo haala kamiin hojjachuu danda'an?

Suuraa kanarra immoo kaaffee fi akkasumas immoo mana nyaataa iddoo itti taphatan kanneen akkasiitu argama. Akkasumas suuqii cuccufamanii jirantu argamu. Bakki kun eessatti argama laata?

Maasiin asi gadi mul'atu kun, maasii bosona halluu magariisaan uffifamee argamuudha. Akkasumas immoo toora-tooraan qotamee kan argamuudha. Egaa bosonni irra uffifamee jiru kun, maqaan isaa maal jedhama?

Egaa kan asirratti argamu kuduraaf muduraa keessaa isa tokko kan ta'e anaanaasii jedhamaa. Egaa anaanaasiin kuni gabaa irratti qarshii meeqaan bitama?

Suuraa kanarraa kan argamu immoo dubartii tokkoo fi namicha tokkotu otoo isaan lafa soqaa jiranii argina jechuudha. Lafa soqanii maal hojjechuufi yookiin maal dhaabuuf jedhu laataa?

Bakka kanattimmoo qarreef qeerroo waliin dhiichisaa jiran waliin shubbisaa jiran argina. Egaa dhiichisni yookiin uffannaan aadaa isaan uffatan kun uffata aadaa eessaatii? biyya kamidhammoo shubbisni isaanii?

Suuraa kana irra immoo kan argamu Wicii Indanqoo jedhamti. Wiciin Indaanqoo kan dhihoo dhalatee xiqqoo kan taate jechuudha.

Suuraan kun, kan ibsu Gundoo yookiin meeshaan daabboon keessa taa'u, biddeena keessa kaa'amudha jechuudha. egaa Gundoo yookiin meeshaa kana qarshii meeqan bitama, yookiin hojjetama.

Suuraa kanarraammoo namoota lafa gogaa irra adeemaa jiran, baayyinaan adeemaa jiran argina. Egaa namoonni kun maaliif walitti yaa'an? Maal hojjachuudhafimmoo walitti qabaman laata?

Shamarree killee cabsitee fuulasheetti dibdee jirtutu argama. Egaa, killee fuulatti dibachuun fuula shushuntuure sisirreessuuf kan gargaarudha.

Bakka kanattimmoo kan, nuyi arginu wajjira bishaanii magaala finfinneetti argamu, damee araadatti jechuudha. Wajjira bishaanii yoo ta'u, egaa wajjirri bishaanii kun, hojjettoota meeqa of-keessaa qaba laata?

Suuraa kana, irratti kan, arginu artiisitti Andu'aaleem Goosaa argina. egaa Andu'aaleem Goosaa artiistii afaan Oromooti. egaa umuriin Andu'aaleem Goosaa meeqa ta'a laata?

Bakka kanattimmoo gamoo dhaabbatee jirutu argamaa. Gamoo kana jalammoo namoonni deddeeman ni mul'atu. Fiilafiitii isaan ammoo bajaajii yookiin konkolaataa miila sadiitu argama. Egaa biyyi kun eessadha? Gamoon kunimmoo eessatti argama?

Suura kana irraa immoo daandii konkolaataa, konkolaataan baayyinaan irra adeemaa jiru akkasumas qarqara daandii kanaa irra immoo namoota hojii caammaa xaraguun hojjetantu argamaa akkasumas namoonni daandii kana qarqara irra adeemanis ni argamu.

Suurri asirratti argamu kunimmoo suuraa loogoo mana murtiiti. Manni murtii loogoon isaa haqaaf kan dhaabbatu, wal qixxummaaf kan dhaabbatu, kan agarsiisu loogoodha jechuudha.

Suuraan kun immoo kan ibsu nama biqilaatti dhaabbatee bishaan naqaa jiru, bishaan obaasaa jirutu argama. Egaa biqilaan kun maali? Maqaansaa maalidha?

Suura kanarra kan argamuu namoota daandiirra deemaa jiran akkasumas immoo namichi pilaastika baatee deemu ba'aa baatee deemu ni mul'ata. Egaa namichi kun eessatti geessaa jira laata?

Iddoo kanatti immoo afaan oromoo yookiin galmee jechoota Afaan Oromoo yookiin galmee jechoota afaan oromoodha. Egaa bilbila harkarratti qabannee deemnu irratti qabannee akka deemuu dandeenyu argina. Egaa kunimmoo hawaasa biratti ammam fudhatama qaba?

Asitti immoo albeetu baay'inaan argama. Albeen kunis mana keessaa kan nu tajaajilani dha. Albeen egaa waa muruuf kan nu tajaajilu dha. Kanaaf, maqaan meeshaa kanaa albee jedhama.

Suuraa kanarraa kan arginu immoo fakkii leencaa fi barreeffamatu argama. Egaa fakkiin leencaa fi barreeffamni kun maal ibsuuf barreeffame? Ergaansaa hoo maalii?

Bakki kun bakka namoonni daawwannaaf deeman lan argamu mana citaa yookaan godoo irraa ijaarame akkasumas bakka turistoonni yookaan daawwattoonni yeroo dhufan boqotan ta'ee ijaaramee jira. Akkasumas namoonni sadii dhaabbatanii jiru.

Suuraa kanarraa kan argamu immoo dubartoota maasii qonnaa irra biqilaa dhaabaa jiran argina. Egaa dubartoonni kun biqilaa maalii dhaabaa jiru laataa? biqilaa akkamiitii?

Suurri kunimmoo kan ibsuu daree qormaataa itti qoraman barattoonni jechuudhaa daree itti qormaata qoramanidha akkasumas barsiisaan isaan qorus illee daree kana keessa jiraa. Gosa barnoota kamii qoramaa jiru laata?

Bakki kunimmoo bakka Booranaa paarkiidha jechuudha. Paarkii daawwannaatiif egaa paarkiidhuma keessa bineensota akkamiitu argama laata?

Asitti immoo mucaa dhiiraa doonii oofaa jiru yookiin imalaa jirutu argama. akkasumas seeqaa kan jiru jechuudha. Kanatu mul'ata.

Maanguddoo xiyyoo ijaa godhatanii akkasumas rifeensi mataa isaanii irraa dhumaa kan ta'e akkasumas suufii, karabaatii uffatanii kolfaa kan jirantu argamu.

Suuraa kanarrammoo namicha kumtaalan waa feffe'aani jiran bira kan dhabbatudha. Egaa kumtaalli fe'aame jiru kun maali laata? Maaltu keessatti argama?

Dubartoota ( shamarran) baay'inaan dhaabbatanii weeddisantu argama. Isaan fuulduraan immoo kan isaan dura buututu argama jechuu dha.

Suurri kunimmoo kan ibsu kirrii yookiin jirbii mukatti xaxamee jirutu argama. Egaa jirbiin wantoota garaagaraaf nu fayyadu. Jirbiin kun egaa eessatti argama? maal maaliifimmoo nu fayyada?

Saamunaa dhangala'aatu argama. Saamunaa dhangala'aa kun gosa garagaraa yookiin gosa adda addaatu mul'ata. Gurguddaan jiru xixiqqaan jiru. Suuraan kun kan inni ibsu saamunaa dhangala'aadha.

Suurri asitti arginu kun dibata mataaf kan gargaaruu dibata mataati jechuudha. Egaa dibanni kun eessatti oomishama? Qarshii meeqanimmoo bitatanii itti fayyadamuu danda'a?

Suurri asitti argamu immoo biqilaa tooraan dhadhaabamee jiru maasii bal'aarra dhaabamee jirudha. Egaa biqilaan kun biqilaa gargaarudhaa. Hektaaraa meeqa ta'a laata lafti kun?

Suuraan kun kan inni ibsu holqa Soof-Umar jedhama. Iddoon kun holqa naannoo Baaleetti kan argamu jechuudha. Holqi kun holqa seena qabeessa aadaa Oromoo keessatti gahee guddaa qabudha.

Bakka kanatti immoo namoota karaarra adeemaa jiran arginaa. Namoonni kun maanguddootaa, Dubartoota akkasumas namoota gurguddootu argama jechuudhaa. Namoonni kun garamitti imalaa jiru laata?

Suurri asitti argamu kunimmoo dargaggoo taa'ee silkii harkasaarraan ilaalaa jirudhaa. Egaa dargaggoon kun silkii isaa kanarraa waan akkamii ilaalaa jira? waan barumsa isaaf dabarsudhaa?

Bakka kanatti immoo shamarran uffata gosa buburree uffatanii harka babal'isanii achi garagalanii jirantu argama akkasumas mucaan dhiiraa yookiin dargaggeessi tokko immoo gidduu isaanii uffata gurraacha uffatee seeqaa yeroo inni jirutu argama.

Faaya mormaa lamatu argama. Faayi mormaa kun lamman halluu lamaan kan qophaa'edha. Halluu inni tokko halluu warqiidha. Halluu inni kan biraammoo halluu birriidhaan kan qophaa'edha. Akkasumasii alaabaa biyyoolessaatu irratti mul'ata.

Suuraan asitti argamu ammo meeshaa balballi manaa ittiin banamu yookaan cufamudha. Tajaajilli inni tajaajilu mana banuu yookaan cufuudha. Biyyi meeshaan kun itti oomishame biyya kami?

Muuziyeemii Itoophiyaati. Muuziyeemiin Itoophiyaa bakka kuusaa daawwannaa seena qabeessa kan of keessaa qabu, bakka seena qabeessa namoonni tuuristoonni alaa deemanii daawwatan, tuuristoonni keessaas deemanii daawwatanidha.

Iddoo kanattimmoo biqilaa dhaabamee jiru arginaa. Egaa biqilaan kun halluu magariisa qabaa. Egaa biqilaan kun maqaansaa maali laataa? Iddoo kamittimmoo dhaabamee jira?

Daandii konkolaataa qarqara isaa irra saawwa lamatu imalaa jira. Daandii konkolaataa kana gararraa isaan immoo biqilaawwan dhadhaabamanii jiran ni argamu.

Asittimmoo daraaraatu argama. Daraaraan kun mataasaarraa halluu diimaa kan qabu gara jalaarran immoo halluu magariisa kan qabu, walumaa galatti, daraaraa argamaa jechuudha.

Bakka kanatti kan argamu immoo meeshaa intarneetiitu argama. Meeshaan kun fayidaa olaanaa qaba. Egaa meeshaa kana argachuuf qarshii hagam nu barbaachisaa?

Manni argamu kun manaa buna aadaa Itiyoophiyaati jechuudha. Mana buna aadaa itti danfuu ,egaa manni kun eessatti argama? Akkasumas immoo maalirraa ijaarame laa?

Suura kanarrattimmoo biqilaa ooyiruudhaan yookiinimmoo tarree tarreedhaan dhaabamanii dhaabamee jirutu argamaa maasii bal'aarratti jechuudha. Biqilaan kun maal turela maqaansaa?

Suura kana irratti immoo, shamarree bosona fi mukkeetiin marfamee gidduu teessee jirtutu argamaa. Bakki isheen argamtu Kun maal jedhama? Bakkichi maqaan isaa maali?

Bakka kanattimmoo gamoowwan manneen ijaarramanii jiran arginaa. Akaakuu tokkoon yookiin gosa tokkoon ijaarramanii jiranidhaa. egaa manneen kun maaliif tajaajilu , mana jireenyaafimoo waajiraafimoo maaliif tajaajilu?

Asirratti ijoollee shamarran daa'imman kan ta'an mataa isaanii irratti ba'aa kan baatanii jiran akkasumas uffata qorraa haguuggatanii, dhaabbatanii kolfantu argama. Naannoo isaanii immoo maasii magarasiitu argama.

Suurri kunimmoo kan ibsu nama hojii elektirooniksii hojjetaa jiru kan ibsudha. Hojii elektirooniksii nama sisirreessaa jirudha jechuudha. Maal sisirreessaa jira laata?

Kuduraa fi muduraaleen gosa garaa garaadha. Isaanis faayidaa garaa garaatiif oolu. Kuduraa fi muduraaleen fayyaa qaama keenyaatiifis gaariidha.

Suurri asirratti argamummoo kitaaba kooticha kota'ame jedhudhaa, seenaa asoosamaatiin kan qindaa'e akkasumas beekaa gulummaa irranaatiin kan barreefame jechuudha. egaa ergaan kitaaba kanaa maalii?

Suura kanarraa kan arginu ammoo atileetota biyyoota adda addaadhaa fiigicharra jiran, wal dorgomaa jiran arginaa. Egaa atileetoti kunii biyya eessa eessarraa dhaqani laata ? Biyyoota meeqatummoo walitti dhufee?

Waraqaa kanarratti kan arginu, gosoota dhugaatii ,gosoota nyaataa argina jechuudha. Egaa gosoonni nyaataa kun, kaaffee yookiin hoteela kam keessatti argama? Mana nyaataa kam keessattis argama laata?

Bakka kanattimmoo namoota daandiirra baayyinan fiigaa jiran arginaa, akkasumas uffata haalluu tokko uffatanii fiigaa jiran arginaa, kaayyoon uffata tokko uffatanii fiiguusaanii kun maal jedhamaa fiigichichimmoo maalirratti hundaa'eeti?

Suurri asii argaa jirru Kun, saamunaa uffataa skaayi jedhama. Uffata keessattuu manachake qululleessuu irratti argamaa. Egaa saamunaan skaayi eessatti oomishama? eessatti hojjetamee?

Suuraan yookiin loogoon asirraa argamu kunimmoo garee ispoortii buna Itoophiyaati, egaa ispoortiin buna Itoophiyaa loogoon isaanii kanadha. Egaa ispoortiin buna Itoophiyaa erga jalqabee yookiin hundeeffamee hammam ta'a?

Suurri asitti argamu immoo loogoo social media dha. Kan namni tti fayyadamudha. Irratti namni waliin haasawu jechuudha. Hagam chat Kun fudhatama qaba namoota bukkeetti laata?

Faaya gurraatu as irratti argama. Faayaa gurraa kana kan fayyadamu ijoolle shamarranii akkasuma daa'immanis darbanii darbanii darbanii dubartoonnis bareedinaaf gurra isaaniitti kan godhatanidha.

suurri kun namoota naannoo tokkoo bishaan darabeedhaan waraabbachuudhaaf tata'a jiranidha. Daa'immanis ni mul'atu , namoonni gurguddaanis ni mul'atu. Namoota darabee isaaniitiin bishaan waraabanidha.

Suuraan asirratti argamu immoo, taphatoota kubbaa miilaa taphachaa jiranidhaa akkasumas Doktor Abiyyi Ahimad kan isaan taphataa jiranidhaa. Gidduutti argamanii jechuudhaa. Egaa Doktor Abiyyi Ahimad maaliif gara dirree seenanii taphachuuf isaan barbaachise?

Egaa suura kanarraa kan argamu kophee miillaa babbanaa kan ta'e, kani duudaa hin taane jechuudha. Halluun isaammoo halluu gurraacha kan ta'e.

Bakki kunimmoonbakka gaarrenii, akkasumas gaarreen irrammoo bosona magariisa uffifamee argamutu argama. Egaa bakki kun maqaansaa, naannoonsaa kami?

Suuraa kana irraa akkuma mul'atu meeshaa fakkii irratti kaasuuf kan tajaajiludha. Fakkii gosa garaa garaas irratti kaasuun ni danda'ama. Kanaaf meeshaan kun meeshaa irratti fakkiin ka'udha.

Bakka kanatti kuduraalee fi muduraaleetu argamu. Namoonni keessa deddeemani kuduraalee fi muduraalee kana i'ilaalan ni argamu. Bakki kunis gabaa bakka kuduraalee fi muduraaleen itti gurguramudha jechuudha.

Suuraa kanarraammoo hooggantoota biyyaa lamatu tataa'anii jiru. Akkasumas alaabaa biyya lamaati kan mul'atu. Egaa hooggantoonni kun maal mari'achuuf wal argan?

Suuraa kana irratti ammoo dargaggeessa faaya gurra isaa irratti godhate akkasumas kootii gurraachaafi surree jiinsii godhatee jirutu argama.

Bakki kun immoo iddoo itti namoonni diraamaa yookaan fiilmii waliin ta'anii ilaalanidha jechuudha. Bakka itti diraamaan agarsiifamu fi namoonni baay'een iskiriinii irraa ilaalanidha jechuudha.

Suuraa kana irraa kan argamu suuqii uffata shamarraniiti. Egaa Uffanni shamarranii kunis bakka kamitti argama? qarshii meeqaanis bitama?

Suuraa kana irraa argamu kophee miillaatu argama. Innis hidhaa gurraacha kan qabuu fi bukkee bukkee isaa irraa ammoo haalluu buburree kan qabudha jechuudha.

Suura kana irratti gaarreen bosonaan uwwisamanii argamantu mul'atu. Gaarreen magariisaan uwwisaman kunis hurriidhaan duumessaanis uwwifamanii argamu jechuudha.

Asirratti kan argamu ammoo loogoo Niyaalaa Inshuraansiiti. Niyaalaa Inshuraansii egaa loogoon isaa yookiin mallattoon isaan ittiin beekaman isa kana jechuudha.

Kaartaa halluu gara garaatu argama. Halluun isaanii kunis diimaa, magariisa, keelloo, gurracha, adii fi kan kana fakkaatantu argama.

Namootni as irratti argaman, namoota ispoortii irra jiran yookiis fiigicha irra jiranidhaa, akkasumas faranjoonnis ni mul'atuu. Namoonni Kun ispoortii maalii irratti hirmaatan laata?

Suuraa kanarra kan argamu kaartaa biyyoota garaagaraa yookiin biyyoota addaa addaatu argama egaa kaartaa kanarra gosa biyyoota adda addaa argamutu argama.

Bakka kanatti ammoo "tiraaktara" daandii konkoolaataa sirreessa jiru argina. Daandii konkolaataa sirrataa jiru kun iddoo kamittii argama laata? Biyya kam keessatti sirrataa jira laata?

Suuraa kana irraa kan argamu ammoo "oksijinii" buufata fayyaa yookiin hospitaalatti dhukkubsataaf itti ka'amu, oksijinii yookiin qilleensa namaa kan galchu jechuudha. Oksijiniin kun eessatti oomishame?

Suuraan kun kan ibsummoo holqa keessa namoota hedduminaan adeemaa jiran argina daawwachuuf adeemanidha. Egaa holqi kun holqa maal jedhamudha? Bakka kamittimmoo argama?

Suuraa kanarra, kan argamummoo dubartii dibaabee qabatte, harkarrattimmoo handaanqoo baattee jirtu argina. egaa dubartiin kun handaanqoo kana qarshii meeqan bitte galaa jirti laata?

Suuraan asitti argamu ammo kophee miillaa kan shamarraniitii. Kopheen miilla kun hojjaan isaa yookan koomeen isaa dheeraa kan ta'edha jechuudha. Egaa kopheen kun gabaarraa meeqaan bitama?

Iddoo kanattimmoo rifeensa shamarree faayarifeensa isheerra godhattee jirtuutu argama. Egaa shamarreen kun faaya kana rifeensa isheerra godhachuun fayidaan isaa maali? Maalimmoo ibsaa?

Suuraa kanarraa kan argamu ammoo kitaaba saayinsii yookaan siyaasaatu argama. Akkasumas ammoo hojii mana murtiif meshaale gargaarantu argama jechuudha. Egaa kitaabni siyaasaa kun qarshii meeqaan bitama laata?

Teessumni asirratti argamu kun ammoo teessuma Abbaa Jifaariidha. Kaninni argamus Jimmaattiidha. Egaa teessumni kun bara meeqa hojjetame laata?

Suuraa kana irraa kan arginu immoo 'makaroonii' ishee xixiqqoo yookiin 'shif-shifii' argina. Egaa 'makaroonii'n baay'ee faayidaa qaba. 'Makaroonii'n kun eessatti oomishame? Qarshii hangamiitti immoo gurgurama?

Meeshaan arginu kunimmoo meeshaa qabbaneessituu yookiin immoo tursiistuu yookiin diilalleessituudha. Egaa meeshaan kun tursiistuu yookiin qabbaneessituun kun maaliif nu gargaara laata?

Suuraa kanarratti kana argamu chookoleetii garaagaraa yookiin akaakuu garaagaraatu argama. Egaa chookoleetiin kun yeroo akkamii nyaatama? Namoota gurguddoo moo daa'immantu nyaata irra caalaatti?

Suuraa kanarraammoo harmee uffata qamisii uffatanii kolfaa jiran argina. Egaa harmeen kun eessa deemuuf akkasitti mimmiidhaganii ka'ani laata? Garam deemuufi?

Bakka kanatti kan arginummo, daandii konkolaatatu argama. akkasumas, konkolaata irra deemaa jiruu fi akkasumas, bukkee daandii kana immo bosona hallu magariisan uffifameetu argama. bakki kun, bakka kam laata? iddoo kamiidha?,biyya kamiidhammo?

Suuraa kanarraa kan argamu ammoo dargaggeessa uffata aadaatiin faayame jiru argina. Egaa uffata dargaggeessi kun uffatee jiru eenyutu dizaayin godhee:hojjete? Eenyutu ammoo miidhaksee akkasitti hojjate laata?

Suuraa kana irratti immoo qeerroowwan shimala qaqqabatanii, uffata aadaa uffatanii dhiichisaa jiran argina. dargaggoonni kun, eessatti dhiichisaa jiru? biyya kamidhammo? maaliifimmo dhiichisa jiru?

Suuraa kana irraa ammoo barreeffama barreeffamee jirutu argama. Akkasumas, lakkoofsi bilbilaa ka'amee jira. Egaa barreeffamni kun odeeffannoo akkamii dabarsuuf barreeffame laata?

Suurri kun kan ibsu immoo dibata halkanii jechuudha. Dibanni kunis dibata namoonni dibatanidha. Qarshii meeqaan argachuun danda'ama laata?